Amewo ɖewo le ʋe ɖum eye eɖewo kɔ enu eve kɔ bla afɔ, eɖe kɔ ɖeka kɔ bla afɔ, geɖewo kɔ avɔ vi kɔ bla ta, eye ɖeka kɔ avɔ pink kɔ bla ta, eɖe ɖɔ kuku, ekɔ nu dze kɔ bla etae. Amea ɖewo le ŋu ƒom, esi ɖeka kɔ avɔ ʋɛ̃ kɔ bla eta esime ŋuƒola ɖeka kɔ avɔ ʋɛ̃ kɔ bla ta, amea ɖewo le megbe…

Ameha aɖrwo le tsi me. Ŋutsu, nyɔnu kple ɖeviwo le wo dome. Eɖewo do awu ɖe dziƒo eɖewo medo awu o ke eɖewo do awu ʋi ɖe dzi eɖewo hã do awu dze ɖewo hã do awu yibɔ eye ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe tsia me kɔ eƒe as abɔ eve ɖe dzi do awu yelo eye nyɔnu aɖe hã do awu eblɔ tɔ kɔ asi kɔ tsɔ mo.

Ɖetugbi aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzɛ̃ ŋuti eye woda afɔ ɖe afɔ dzi eye woko eƒe asi eve da ɖe rɔbakusi si ƒe amadede nye blɔ wome eve dzi. Edo avɔwu dzi kple anyi blɔtɔ si wota eŋu orendzi ɖe eme. Atikutsetse vovovowo le eyame megbe abe aŋuti, atɔtɔ, peya, aɖiba eye woɖo nukomo.

Ame aɖewo le dɔwɔƒe eye woke kletsifɔ dzẽ aɖe da ɖe afi ma. Wɔyaka gbogbo aɖewo le anyigba. Ame aɖewo ɖɔ kuku, ame aɖewo meɖɔe o eye ame aɖewo kɔ nane ku ɖe ŋutsi, ame aɖewo ku ɖe gakpo xɔ ɖe ŋutsi si ƒe amadede le ʋie kple yibɔ eye nuŋɔŋlɔ aɖewo le dzi.

Nyɔnu tsi atsitre ɖe dzodoƒe si wodo dziwui ka grin. Trɔza orangi eye wo le gatsi ɖe asi ɖo nukomo. Keteli le dzoƒea, kaƒomɔ le dzodoƒea, flawawo le dzodoƒea eye woku gatsi ɖe egli nu. Woŋlɔ nu ɖe pepa braɔn dzi klaɖe egli nu.

Nyɔnu woame etɔ̃ kple ŋutsu ɖeka, esime ke nyɔnua woame eve wole sɔa dzi eye nyɔnua ɖeka le esɔ megbe da asi ɖe esɔ dzi ke ŋutsu ya le esɔ kplɔm le tsiaƒu to. Ŋutsua do dziƒo wu ʋɛ̃ eye wòdo nika yibɔ, nyɔnu si le esɔ dzi le ŋgɔ do dziƒo wu ʋɛ̃, eye esi le emegbe la do dziƒo wu dze. Nyɔnu si da asi ɖe esɔ dzi la do dziƒo wu blɔ tɔ.

Dɔwɔla aɖewo tsi atsitre eye eɖewo ɖɔ kuku ʋi eye eɖewo ɖɔ kuku dzɛ̃. Nyɔnu ɖeka do awu orange eye eɖewo do awu green wo katã wodo asiwu yibɔ ɖe asi

Ɖetugbi dza aɖe nɔ anyi ɖe zikpui gaglɛ me eye wòdo dzikplanyiwu si le yibɔɔ. Ele asi tem ɖe kɔmpita dzi le ekplɔ ʋi dzi esime aha le gbɔ. Ede wɔtsi si ƒe amadede le ko abe sikae ene eye wòdo toŋgɛ si ƒe amadede abe sikae ene. Elé ɖa ɖe ta.

Ɖetugbuivi woame ene eye ɖela lé nuɖugba ɖe asi, ɖeka tsɔ asi da ɖe me. Esi lé nuɖugba ɖe asi la do awu eblɔtɔ eye wota nyɔnu aɖe ɖe edzi wòɖɔ kuku eye eya ŋutɔ tsɔ eɖa dzi tsyɔnu tsyɔ eɖa eye ɖeka bla eta kple avɔ. Woame eve wole nu kom, woƒe aɖu le dzedzem.

Ŋutsu aɖewo le dɔ wɔm esi me ke wo ame eve wodo ɖɔba kuku yelo eye ɖeka ɖɔ kuku si ƒe amadede le kaki eye wokɔ ɖɔba kuku ɖeka ɖɔ ɖe edzi. Eɖewo do awu eblɔ tɔ eye ɖeka do awu dze esime ablɔ tɔ ɖe edzi eɖo asiwui ɖe asi eye wo le kpe ɖom. Ŋutsua ɖeka le adzɔge le kotokua ɖe asi.

Ŋutsu aɖewo le dɔ wɔm le gakpo aɖe nu, ŋutsua ɖeka da asi ɖe gakpoa ƒe tame eye eɖewo lé gakpoa ɖewo ɖe asi, eɖewo ɖɔ kuku ʋɛ̃ eye eɖewo ɖɔ kuku yelo, eɖewo lé ka ɖewo ɖe asi.

Yevu nyɔnu le tsitre esime ke ɖeviwo va kpla nɛ. Ɖevia ɖewo do fɔkpa eye ɖewo medo fɔkpa o. Ŋutsuvi ɖeka le tsitre eye yevu si wokple na la do dziƒowu ʋi eɖeo gaŋkui yibɔ le nu kom eye exɔ aɖe le wo megbe woŋlɔ ɖe edzi be poor pipol and gɔvenans.

Ŋutsu kple nyɔnuwo wole xɔ me eye eɖewo nɔ anyi eɖewo le tsitre ɖe ekplɔ ʋi aɖe ŋuti. Wo katã wodo awu ʋi aɖe eye nyɔnu ɖeka do awu pink eye atukpa aɖewo le wo ŋgɔ. Nu siwo le atukpa me ɖeka ƒe amadede pink eye ɖeka ƒe amadede nye yellow. Nyɔnuvi ɖeka si do asi ɖe tukpa ɖeka gbɔ edo gaŋkui si ƒe amadede le dzɛ̃.

Ame aɖewo le gbadɔ te eye nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka wonɔ anyi ɖe kplɔ ŋu le nu ŋlɔm ɖe agbale yelo aɖe dzi. nyɔnua ƒe kplɔ le ʋi eye wo ame evea wodo awu ʋi. Ŋutsua ɖeka do awu blɔtɔ ɖe awu ʋia te si le dzedzem le kɔme nɛ. Ŋutsua ɖeka tsi stitre ɖe ekplɔ gbɔ esi me wodo awu ʋi. nyɔnu aɖewo hã tsi atsitre ɖe ekplɔ gbɔ esime eɖewo le evi ɖe asi.

Woɖo avɔ vovovowo asi si ƒe amadedewo le vovo eye nutata si le wo me hã to vovovo. Nyɔnu aɖe dze ŋe ɖe avɔ ɖewo dzi le nu kom. Avɔ ƒe amadede aɖewo si le afi ma nye dze, yelo, eblɔ, ʋɛ̃, yibɔ, gbe mumutɔ, pinkwo hã le wo me.

Wokɔ atikutsetse vovovowo kɔ ɖo asie esi nyɔnu wɔme eve wotsi atsitre ɖe domeza eye ɖeka le adzɔge. Atikutsetse abe; aŋtsi, akɔɖu, atɔtɔ, watamelɔn, mango, riba, grin pepe. Tomatosi wo sɔ wokɔ ɖo asie.

Ŋutsu eve wodo kaki overall, ɖeka le tsitre eye ɖeka bɔbɔ womevee wodo kokoe eye nu si bɔbɔ la do gankui eye wotsɔ enu sa ɖe kɔme, yi ke amadede nye dze kple eblɔtɔ, wole gakpo machime ɖewo gbɔ eye gakpoa ɖeka ƒe amadede le dze eye ɖeka le orange

Ama ɖewo nɔ anyi ɖe nuɖukplɔ̃ ŋu esime ke ɖevi si do awu yi ke nye awu ʋi eye efli eblɔk tɔ̃tɔ̃ le ŋuɖuɖu dom na ŋutsua ɖe si ɖɔ gaŋkui eye etsino glasiwo le kplɔ̃a dzi, agba yiwo le kplɔ̃a dzi yɔ kple wole agba ɖeka me eye gatsiwo le eme.

Ameha aɖewo le tsitre eye ŋutsu ɖeka tsatsitre ɖe ŋgɔa do vuvɔmewu eye wodo awu ɣi ɖe te le gbeƒãɖeŋu ɖe nu. Nyɔnu ɖeka tsatsitre ɖe ŋgɔ do awu yibɔ eye wokɔ ŋu saɖe kɔme ɖɔ kuku green, nutata aɖe le megbea si ƒe amadede nye dzĩ kple ɣi eye woŋlɔ eŋu ɖe dzi kple eŋu yibɔ.